Kwali lekki, nonde majum ɓokko ɓokko be danejum, nafu majum ɓe wuja ha ɓandu heɓa hoina.

Riga be sarla, be sarka daɲde. Nonde maajum baleejum be daneejum. Nafu maajum ɓe ɓorna haa ɓandu.

Stabilizer ha dou korowal, nonde majum ɓalejum be danejum, nafu majum ɓe feɗira hitte ɗo valla haɗa kuje wulugo.

Sarlaji, nonde maajum bulu, ɓaleejum, be nandu doɗɗe, nafu majum ɓe ɗo duha on.

Sibika nonde majum bulu be danejum nafu majum ɓe volwa gam vortina be sauti manga himɓe nana.

Dammugal nastugo saare, be baranda, be get, be pitilla haa dow main, node majum yelo, nonde pitilla mai ɓalejum be danejum. Nafu majum ɓe nasta dessaare mai, nafu pitilla mai bo haska yasi.

Haako stew ha nder roba yellow, nafu maajum, ɓe nyamira nyiri be mai.

Faandu ɓe maɓɓode mai, nonde majum danejum be bulu, nafumajum ɓeɗo waɗa kuje ngam ɓe maɓɓa.

Debbo danejo, o ɗo ɓorni kare boɗejum. O ɗo jogi boro ɓaleejum, o ɗo ɓaari pindiji nonde pindi mai nandu ɓokko-ɓokko be blu.

Daldal sare be pindi ɗo awi. Nafu maajum, ɓe joɗa hedi daldal mai, ko ɓe sala totton.

Lemu, abarba, dukkuje, nonde lemu mai girin, nonde abarba maajum yelo, nonde dukkuje mai nandu ndiyam gooro ha pilet, nonde pilet mai daneejum. Nafu maajum ɓe nyama.

Bilenda. Nonde maajum ndiyam goro be daneejum. Nafu maajum ɓe dirɓira kujeji.

Kwaali lekki ɓukkoi, nonde majam blu, daneejum, yelo, be girin. Nafu majam ɗon nyaunda ha ɓandu.